Ezikolweni ezezinga langaphansi lokufunda, kutholakala abantwana abancane. Njalo lababalisi bakhona abafundisayo ngabantu abadala, abakwanisa ukugcina laba bantwana.

Abantwana abancane abangaphansi kweminyaka emihlanu bamile balixuku ,balabomama ababakhangelayo, abasebenza ukubaphekela ilambazi babondle baphinde babone ukuthi bahlala bedlile ngasosonke isikhathi.

Owesifazane umile phakathi kwabantwana bakhe abancinyane. Abantwana laba basetshenzwa ukubakhangela, ebaphekele ilambazi njalo ebanike bedle. Akhangele ukuthi akula ogulayo yini phakathi kwabo.

Endaweni zokufundela kutholakala amabhilidi ayabe yakhwe abalemiduli emikhulu njalo kulendawo ezicentiweni zokudlalela abantwana nxa besenza imidlalo etshiyatshiyeneyo ukuzivoxavoxa.

Ezikolweni ezinjengama primary school. Kujayele ukuba lomhlabathi wesidaka ,lokhu kwenza ababalisi bakhuthaze abantwana ukuba baqalise ukulima imibhida ukuze bekhule bekhuthele.

Umntwana wesikolweni kufuze ahambe esikolo ekuseni, engadlanga lutho ngitsho lelambazi. Akulandaba iloba ngumntwana oqala ukuya esikolweni, oleminyaka emine kufuze laye ,alandele abanye ukuze laye ankwanise ukubhala amabhuku.

umuntu ma efika esikolweni ikakhulu e primary school kuyabe kulebhakani elilombala oyisibhakabhaka elitshengisa ukubana nxa umuntu eyisivakatshi kufuze apake ngaphi imota yakhe

Ezikolo abafundi bavame ukusebenzisa ukuloba ngosiba olulombala oyisibhakabhaka loba umbala omnyama. Njalo ababalisi bakhuthaza ukuthi balobe kuhle ukwenzela ukuthi umsebenzi wabo ucace.

Izikolo ezezinga laphansi lemfundo, ababalisi bavame ukufundisa abantwana izifundo ezihambelana leminyaka yabo, njalo bayalima ingadi belima imbhida izithelo.

Isikolo sivame ukuba lamabhilidi amakhulu! Ayabe elamagumbi amakhulu! Izivalo zakhona zivame ukupendwa ngomhlobo otshiyetshiyeneyo. Oyisibhakabhaka, olithanga.

Esikolo kuvame ukutholakala izakhiwo ezilemiduli emikhulu lama gumbi amanengi , njalo abantwana besikolo bavame ukugqoka impahla ezifananayo umbala obomvu umbala oyisibhakabhaka lombala olithanga njalo egedini lesikolo kuyabe kubhaliwe ibizo lesikolo.

Izinombolo ezibhalwe lapha phansi, kule nombolo yakuqala enye, kuzokuba lenombolo eyesihlanu, kuzoba lenombolo eyesithupha, kuzokuba lenombolo eye sitshiyagalolunye, eyinye eliqatha.

Izikolo zabafundi abasezingeni eliphansi kuvame ukuba lamabhilidi amakhulu okulamakamela amakhulu lapho okutholakala khona amatafula lezitulo lengwalo zokubhalela lezo kubala

Ezikolweni kuvame ukutholakala amabhilidi alemiduli emikhulu lamagumbi amakhulu .Lezi ndawo kuvame ukuba lendawo yokunathela amanzi lezambuzi lapho okungena khona abantwana abafundayo .

Abantwana abasezingeni eliphansi bayathanda ukubala amabhuku ikakhulu nxa besesikolo. Abanye abayiziqoqodo bayabuya lamabhuku sebedabulile, nxa bengamatshapha bengawafaka esetshelini asuke abe lendlebe .

Abantwana abafunda ezingeni eliphansi lesikolo bagqoke amayunifomu abo alombala oyisibhakabhaka. Abanye abangathandiyo ukufunda ebehleli phansi bacabanga lokubaleka esikolo.

Izithulo ezitholakala ezikolweni ikakhulu eze primary school .Ziyabe zibaziwe ngesihlahla esibizwa ngesilungu kuthiwe yiGumtree. zijwayele ukuqina lezo zithulo ngaso sonke isikhathi.

Ezikoleni ezinengi abantwana bajwayele ukufundiswa kuqaliswa ngabonkamisa abanjengo, a e i o u. Lokhu kwenza abantwana bekhaliphe besebancane ngoba bathola izifundo ezinengi.

Ezikolo zokufundela kuvame ukubonakala ngamabhakane ayabe ebhaliwe ngenhlobonhlobo yamabala alemibala etshiyeneyo eluhlaza leyisibhakabhaka.

Abesilisa bagqoke amabhatshi abo aleombala oyosibhakabha abanye bamile bonke basesikolweni se secondary kumbe ekolitshi lapha abafundela khona imisebenzi yezandla njengoba bayabe sebekhulile

abantwana ababili bafunda esikolweni uyacofeza i laptop unkazana ubophe lenwele zakhe zaya emuva bagqoke amayembe afananayo amhlophe nke leziketi omunye wagqoka lebhulugwa elimnyama

Ezikolweni ezezinga langaphezulu. Kutholakala abafundi abakhulileyo. Bavame ukugqoka izigqoko ezifananayo. Ezombala omhlophe, olithanga, loba oyisibhakabhaka.

Ezikolweni ezezinga langaphezulu kufundwa izifundo ezitshiye tshiyeneyo izifundo zokwenza imisebenzi yezandla ukufundela ukulima njalo kutholakala amatafula lezitulo lababalisi abafundisayo.

Owesifazana osezingeni eliphezulu ezikolweni zabantu abadala, uthwele imbiza ufundela ezokupheka. Kulezinsuku akuselamisebenzi ngaphandle eyokupheka emaweteleni

Ezikolo kulezifundo ezitshiyeneyo ezenziwa ngabafundi njalo kulababalisi abafundisa izifundo ezitshiyeneyo. Kulendawo yokufundela izifundo zezandla ukulima, ukugijima lokuzivoxavoxa.

Abantwana balezi insuku abasafundi nzima, sebefunda bethwele amakhompiyutha ezandleni. Lokho kwenza ukuthi nxa kumele bebhale abasasebenzisi usiba kodwa bayafotoza bebhale lokho okuyabe kukhulunywa ngumbalisi.

Izikolo zezinga langaphezulu, kufundelwa imisebenzi yezandla etshiyetshiyeneyo, enjengokupheka, ukwakha, ukubaza njalo abafundi bakhona babegqoke impahla ezifananayo zomhlobo omhlophe, olithanga kumbe oyisibhakabhaka.

Abafundi abasezingeni eliphezulu esikubiza sithi yi"secondary school " ngesilungu bafundela ukubhaka izinkwa. Bayazibhaka besebehamba ukuyazithengisa ukuze bethole inzuzo yabo.

Omama ababili bagqoke izigqoko ezifanayo. Bafundela ubongikazi esikolo semfundo ephezulu. Bakame inwele. Bacina sebefanana angathi ngamaphahla.

Abantwana abafunda eskolweni esiphezulu baqoke impahla ezifananayo ezilombala oyisibhakabhaka lengwane ezilithanga njalo bafundela umsebenzi wezandla.

Ezikolweni ezinengi kulelenjana elifakwa phandle okokuthi umuntu wonke othutshayo kumele alibone elesizwe, esilibiza ngesilungu sithi yifleg.

Abaqeqetshi besezingeni eliphezulu ,bagqoke amabhatshi abo amhlophe. Lokhu kuyabonakalisa ukuthi bayenza isifundo sabo semvelo esikubiza sithi Yi technical science.

Izimbodlela ezinengi ezisetshenziswa ezikolweni ikakhulu ezingeni eliphezulu esikubiza sithi yi secondary school. Zijayele ukuba ngezifayo lokhu kwenziwa ngoba bayabe befuna ukubona zinto ezinengi ezikhona emhlabeni ezenzakalayo.

Izikolo zivame ukuba lamabhilidi alemiduli emikhulu lamagumbi amanengi njalo phandle kwalezi zikolo kuvame ukuba lamabhakane ayabe elotshiwe ibizo laleso sikolo.

Umuntu nxa esiya ezikolweni ezinjengama secondary school ,uyafikela lapho okuyabe kulebhakane khona eliyabe libhalwe imilayezo yokubana isikolo salapho sisebenza njani njalo amakilasi atholakala kuliphi icele.

Ezikolo ezezinga langaphezulu lokufunda kwenziwa imicimbi eminengi etshiyetshiyeneyo njengokuhlabela ukugijima owokudlala ibhola lowokulima.

Izimota ziyaphambana eyinye encane emnyama tshu engani inkudlwana emhlophe nke. Abantu bahamba beyisiqumbi eceleni kwalezozimota ngoba umuntu engangenwa etareni imota iyamquvula.

Izikolo zezinga langaphezulu kuvame ukutholakala amabhilidi amakhulu ayakhwe esiya phezulu lamawindi amakhulu, kubonakala abafundi bebhala emabhukwini phezulu kwamatafula.

Abantwana besikolo bavame ukugqoka impahla ezifananayo ezingaba ngumbala oyisibhakabhaka, omhlophe, njalo bayabe bebhabhule izikhwama ezimnyama, ezincane.

Abantwana abasezingeni eliphezulu esikubiza sithi yisecondary sikulu ,sebehamba bethwele amalephuthophu lokhu kwenza umbalisi abelomsebenzi omlutshwana ngoba kasabhali emdulwini.

Izikolo zivame ukuba lamabhilidi amakhulu lamagumbi amanengi atshiyetshiyeneyo. Njalo abafundi bajayele ukugqoka impahla ezifananayo ezingaba ngumbala oyisibhakabhaka, umbala omhlophe, umbala obomvu gebhu.

Abantwana besikolo bavame ukugqoka izigqoko ezifananayo ezingaba ngumbala omhlophe, oluhlaza njalo esikolo kutholakala amatafula lezitulo zokuhlala lababalisi abafundisayo.

Abantwana abasezingeni eliphezulu abafundela izifundo zabo bagqoke amayembe awatshiweyo amhlophe nke. Umbalisi wabo usukumile, uzama ukubachazela lokho afuna bakuzwe.

Esikolo abafundi bavam' ukuhamba begqoke impahla ezifananayo, ezingaba ngumbala omhlophe, umbala oyisibhakabhaka njalo kutholakala ababalisi abafundisa laba bantwana.

Izikolo zivame ukuba lezakhiwo ezinkulu ezilemiduli emide njalo ngaphandle kwalezo izakhiwo kuyabe kufakwe ibhakane elibhalwe ibizo lalesi sikolo. Kutholakala ababalisi labantwana besikolo.

Umbalisi umile phambi kwabantwana abasezingeni eliphezulu esikubiza sithi Yi secondary school .Ugqoke ithotshana yakhe emnyama tshu ,uthwele lento yokukhulumisa esiyibiza ngesilungu sithi Yi Mic.

Ezikolweni ze secondary school inhlabathi elapho ijayele ukuba yinhlabathi engcolisayo okwenza ukuthi abafundi abagqoka amayembe amhlophe babuye emakhaya bengcolile.

Ezikolweni ikakhulu esisezingeni lesibili lokufunda . Esikubiza ngesilungu sithi yi Secondary school bajwayele ukufaka izinto ezinjenge zithombe ikakhulu nxa isikolo singesesonto.

endaweni zokufundela ezingeni eliphezulu kuvame ukutholakala amabhilidi amakhulu alamakamelo amakhulu njalo lendawo yokudlalela ingane izivoxavoxa imidlalo etshiyeneyo

Ezikolweni ezezinga elingaphezulu, kuvame ukutholakala indawo enkulu lapho okugcinelwa khona ingwalo zokuloba lezokubala njalo kutholakala kulezitulo phakathi lamatafula.

Ababalisi abafundisa ezikolweni ezinjengamaSecondary school bajayele ukuhamba begqoke amasudu kumbe begqoke izigqoko zomsebenzi okuthiwa ngamahovorosi lokhu kwenziwa yindawana yonke jikelele.

Abaqeqeshi loba abadlali bebhola ezikolweni ikakhulu ezingeni eliphezulu, bejwayele ukudlala begqoke okuyizigqokwana okufitshane okumnyama lezikipa zabo ziyabe zilenombolo engafaniyo.

Ezikolweni ezinengi ikakhulu ezabantwana abasezingeni eliphezulu kujwayele ukufulelwa ngophahla olubomvu langemuva kwamakilasi kuyabe kufakwe isamende lapho abantwana abadlala khona ibhola.

Izikolo zezinga langaphezulu zivame ukuba lezakhiwo ezilemiduli emikhulu lamagumbi amanengi lapho okufundela khona abafundi njalo lendawo yokuhlala abafundi lababalisi.

Umbalisi umile phakathi kwabantwana abafundayo, laba abafunda ema yunivesithi kuyabe kungabantu abadala. Into ehlekisayo yikubana uyathola umbalisi emncane kulo mntwana amfundisayo.

Izikolo zezinga laphezulu, zijayele ukuba lezakhiwo ezinkulu, amagumbi amakhulu. Phakathi kwamagumbi lawa kutholakala izitulo lamatafula okufakela ingwalo zokuloba lezokufunda.

Ema yunivesithi kunengi okutholakalayo, ikakhulu amabhilidi amade kakhulu. Lokhu kubangelwa yikubana abantwana abafunda khonapho ,bayabe bebanengi kakhulu.

Ezikolweni ezinkulu ezinjengama university kumbe amakolitshi kujayele ukuyakhwa izindlu ezilemiduli yokuhlala esikubiza khona ngesilungu sithi yisitubhu lokhu kwenza abantu bekwejise khonapho ikakhulu izifundi

Owesilisa ogqoke ijesi emnyama tshu wagqoka lebhulugwe lakhe elilombala oyikofi wagqoka lekepesi uya zesikolweni sakhe esisezingeni eliphezulu esikubiza sisithi yiYunivesithi.

Izikolo zemfundo yangaphezulu zivame ukuba lamabhilidi amade amakhulu njalo endaweni le kutholakala utshani obuluhlaza tshoko njalo kulezindawo zokudlalela imidlalo enjengeyebhola ibhola lezandla

Abafundi abasezingeni eliphezulu bejayele ukufakelwa ibhakane eliyabe limhlophe nke libhalwe ngamabala amnyama. Kuyabe kulomlayezo okumele bawuthole njalo bawusebenzise.

Ezikolweni zabantwana abasezingeni eliphezulu kwejayele ukuba lamabhuku. Amabhuku lawa ayabe ngowokubala. Umuntu akufuzanga awalahle lawo mabhuku ngoba ayadula ukuwathenga.

Izikolo zangezinga langaphezulu zokufunda zivame ukuba lezakhiwo ezinkulu lamagumbi amanengi ukwenzela ukuthi abafundi bekwane ukufundela phakathi njalo kulamagumbi okuhlala khonapho endaweni yokufundela.

Ezikolweni zezinga langaphezulu, elokufunda, kuvame ukuba lamabhilidi, alemiduli emikhulu, emide. Lamagumbi amanengi, atshiyatshiyeneyo, njalo kuba lesango, lokungena kulezizikolo.

Abasebenza emakolitshi loba ezikolweni ezinjengamaYunivesi bajwayele ukuhlanzeka ngaso sonke isikhathi. Lokhu bakwenza ngoba bayabe befuna ukwenza izinga lamawotela esikolo leso.

Izikolo zezinga langaphezulu kuvame ukutholakala amabhilidi amade amakhulu alamakamela amakhulu amanengi nengi njalo endaweni lezi kulezindlela ezilungisiweyo ukuthi abafundi bahambe kuhle njalo kuhlanyelwe lotshani obuluhlaza tshoko.

Ezikolweni ezinjengamaYunivesi, abantwana ababuya ukuzofunda khonapho bayabe bethwele izikhwama ezimbili ezimnyama tshu. Bayafika bezifake phezu kwekhabothi ukuze zingangenwa luthuli phansi.

Ezikolo ezilezinga langaphezulu, kufundwa izifundo ezitshiyetshiyeneyo njalo kutholakala kulabantwana abanengi, Kulezakhiwo zokufundela lezakhiwo zokuhlala khona.

Abafana abafundayo abasezingeni eliphezulu bejwayele ukugqoka izigqoko zabo ezimhlophe ezitshengisa ukubana bafuna ukufundela ukuba ngodokotela kumbe benza izifundo ezokwenza ngemvele esizibiza ngesilungu sithi yi technical science.

Ezikolweni ezinkulu ezinjema Kholishi loba amaYunivesi kwejayelwe ukuyakha indawo ezinhle lapho okuyabe kuthelwe khona isamende ukubana abadlali badlale kahle bangathwali nzima njengalapha okuyabe kulobhuqu khona.